Amaadhi nga mangi galiku akaato, akaato kanho kaliku omusaadha ayambaile empale ndhirugavu, agemye akatimba ka kilagala. Omusaadha abonheka oti ali mukugya kugema byenhandha.

Omusaadha nga onho atyaime ku bibaagho oba ku biti omusaadha onho ayambaile empale eya langi eya bulu nhi saati ya kitakataka ataileku akakofiiila, aye kanho nga kailugala akumye etanhulu ela nga munho mwali mu kwokyeza amabaale ga genda okugya okuzinbisa amayumba.

Envuvu eri mukibira dhiri ibiri dheriragenhe dhonha dhonha dhirambere, ghedhirambere ghaligho akasikirize ghaligho nh'obuti obuligho, ghaligho nh'obusubi obwokiragara, nh'obusubi obundhi obukalu bukaze. Ere ghaligho ebiti ebigigwireku, dhinho envuvu nga dhirambere dhiliku amayiga.

Embogo inha dhiri mu kunwa maadhi, amaadhi gano ga kilagara ,emberi dhaayo eriyo oguti , ku mbogo endala kuliku obunhonhi buli mu kala ya kathungwa n'endirugavu, dhino embogo dhiri mu kunwa maadhi.

Abaana bali mu kulya mmele, batyaime ghansi ku busubi bwa kilagala. Abaana bagenye amasoghani ku bisambi byaibwe. Abandhi balingilile banhaibwe. Bambaile engoye dha langi dha ndhaghulo.

Ebimuli bibonheka bulungi, biri mukala eyakyenvu nheyakiragala aye kuliku endhuki ghanho ghonha nga eri mukala isatu endhilugavu, eyakisitaka, nheyakenvu nga endhuki erikutolamu elikugya kukola mubisi.

Amaadhi mangi ghaligho omusaadha ali mu maadhi ganho mu kaato agemye eirobo ali mu kuloba. Mu maadhi ganho mulimu embati erimu eri mu kutambula, omusaadha onho yenayena mwirugavu nhe engoye dha yambaire nga erimu abiti biti ebili ku lyato byete nti nkasi, elyato limpi omusaadha ayemereire agemye akati keirobo

Mungila mulimu omusaadha ali vuga piki, ataileku omusabaze oghundhi einhuma ku piki, aye oluyi lule ku ngila eliyo ekisikosiko nga kili oti bakitaileku omulilo, bakikumyeku omulilo ela nga ghaligho omuka mungi.

Obukomo bungi buli mu langi edh'endhaghulo. Emmyufu, eyekyenvu, eya kilagala, eya kathungwa, langi dha ndhaghulo inho. Aye obukomo buno buli oti bali butundha. Buliku ebigambo, obundhi buliku ibutimatima. Obundhi buliku obugambo, obugambo obusinga busoma nti Jesus.

Emiti nga mingi aye gino nga gya langi ya kilagala aye gino emiti gili ku lusozi, ku lusozi olwo kuliku akakubo, akakubo ako nga ka kitakataka aye kuluyi olundhi tuli bona ensozi endhala ela nga nhadho kuliku emiti egya langi ela eya kilagala.

Amaadhi nga mangi kuliku akaato, akaato kanho kuliku abantu abasaadha babiri bagemye emiigo bali mu kutambuza elyato. Abasaadha banho tibambaire masaati omu ayambaire empale ndhirugavu omu oghundhi naye ayambaire. Akaato kanho kuliku ebintu ebye ndhaghulo era nga akaato kanho keirugavu amaadhi ganho gabonheka nga ga kilagala.